Moositola ohamu adhika iinima oyindji: iikulya oshowo iikunwa. Iikulya ohayi kala ya pakelwa ngaa nee muukololo mboka wuna omasipili, oho kala owala weyi talela momasipili, ngoye to hogolola shoka wa hala.

Ombaanga ndjoka yoNED BANK ihayi gandja owala omakwatho goku pungula oshimaliwa, ohayi yapo wo nomathigathano ngaashi ngono goku dhana okatanga koTennis.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi londodha oshigwana shi tseye eyooloko pokati konomola yopaumwene ndjono omuntu holongitha kehe thimbo tonana oshimaliwa komayalulilo goombanga nuuna to nana oshimaliwa kongodhi.

Ositola oyo ehala ndono hamu landithwa iipumbiwa ya kehe esiku. Mositola ohamu adhika iinima oyindji, nongele aantu ya ilikolele iimaliwa ohaya yi koositola ye ki ilandele iinima yawo.

Aantu ohaya ningi iitaafula yawo miiti, hayi hongwa molute. Ohayi fikililwa omagulu giitenda e ta ga paindwa.

Ombaanga ndjoka yaNedbank ihayi gandja owala omakwatho goku pungula oshimaliwa, ohayi unganeke wo omawudhano moka aantu haya dhana okatanga hoka haka dhengwa noshiti.

Opena aantu mboka haya hongo iiti niipilangi ,ohaya hongomo ne iipundi noshowo iitafula. Iitafula ohayi ningilwa nduno esipili etelele hoka haku tentekwa uuhalasa nohali kala tali monika nawa

Aantu mboka yena unongo wokuhonga iti nipilangi , ohaya hongo iitafula niipundi mipilangi mbyono hayi ngwayekwa omagadhi ngono ngiiti opo yikale yakola nawa yo yivule wo oku kala tayi tayima.

Ombete oyo hoka omuntu holala, oombete ohadhi kala dha ningilwa omitse noko magulu gombete oha kukala kuna uupundi mbono woku kuutumbwa ,ombete ngele owaadha yayalwa nawa omalapi omatokele ohayi kala yoopola.

Ositola ehala ndyono hali landitha oompumbwe uunene dhaantu adhihe. Naantu ohaye ki kongela oompumbwe dhawo koositola uuna ya futwa komailonga gawo.

Opuna aantu mbono yena uunongo wokuhonga iipundi niitaafula. Ohaya hongomo nee iipundi niitaafula, mbyono hayi thikililwa omagulu. Ohayi gwayekwa ne omagadhi ngoka giiti opo yikale yakola, yo yikale tayi monika nawa.

Mositola ohamu adhika oompumbwe dhetu ndhoka twa pumbwa okulanda. Aantu ohaya yi koositola uuna ya mono iimaliwa opo ye ki ilandele iinima yawo.

Ombaanga ndjoka yaStandard Bank otayi ku hiya opo wu ye methigathanao lyoku isindanena oshimaliwa shoondola omayovi omilongo mbali nagatano koomuma osho wo ethimbo lyokongodhi lyongushu yoondola omayovi gaheyali.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi ku hiya opo wu ka ilandele ooRadio yomuzizimba osho wo embako lyokulila oongalo , mbyono kwa li yi na ondando yi li pombanda ashike paife oya teyelwa kongolo.

Ombanga ndjoka yo Standard Bank ombanga ndjoka yimwe yili hayithikama etayi kadhika uutala wawo komahala hono hakudha aantu opo yigandje omawuyelele kombinga yepungulilo lyombanga yawo.

Momandiki ngono ngashi movaniyela nenge mungwashamba mono muna esitola adhihe oha mukala muudha ethimbo lyomutenya oshoka aantu oha yayi yaka konge eepumbwe dhawo komandiki hoka.

Ombaanga ndjoka yo NED BANK otayi tseyitha kutya uushina wawo itawu taamba iimaliwa mbyoka iipe opo ya longwa, owuli tawu longwa nawa opo wu kale hawu taamba iimaliwa mbyoka.

Ombaanga ndyoka yotango yopashigwana, otayi londodha aakokele opo kaaya kengelelwe iimaliwa yawo kookalyamupombo, mbono haya kala taya dhengele aantu oongodhi, tayati oya za kombaanga.

Iimaliwa oyili ya yooloka opuna iimaliwa mbyoka yiitenda iikukutu mbyono ohayi kala ya tulwa melandulathano kumwe ya londathana. Iimaliwa mbyoka yomafo oya talikako yina ondando nongushu yi vule mbyoka yiitenda.

Ombanga ndjoka yo Nedbank ohayi kala momathingathano ngoka goku teleka okapana, nomu teleki dhingi ohisindanene ondola omayovi 10 000,00 omutiyali 7 000,00 nomutitatu 5 000,00

IImaiiwa oyi li ya simana. Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo. Iimaliwa ohatu yi longitha okulanda iinima, oku futa oosikola osho wo okufuta olusheno nomeya.

Ohapu kala puna uutendo mbono hawu u like ongushu noondando dhiimaliwa pokati kiilongo esiku nesiku. Noondando dhiimaliwa mbino ohayi vulu oku shendja esiku nesiku.

Opuna oositola hadhi landitha iizalomwa naantu oto adha ihe yeli moositola moka taya landa iizalomwa yawo uuna ya pewa oondjambi dhawo kiilonga yawo.

Opuna aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi. Aantu mbano oyaya kooskola ngaashi ndhono dhopaungomba opo yaka konge uunongo, ohaya hongomo nee iipundi niitaafula nosho woo uuskopa.

Iimaliwa oyili pamaludhi ga yooloka kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yaayooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo okutya omolwaala nomongushu nomondando.

Ombaanga ndjoka yo Standard bank otayi kunkilile oshigwana opo shikale shili uupathi sho shi ikaleke kokule nookalyamupombo kashi kengelelwe iimaliwa yasho.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi ku londodha, opo wukale wuna omukalo dhili ndatu dho kupungula oshimaliwa shoye, otashiti kala wuna engambeko netegelelo, ngoye waalongithe iimaliwa yoye nayi.

Iimaliwa oyili yasimana lela monkalamwenyo dhantu ayehe, iimaliwa ohayi kandulapo opumbwe dhetu , iimaliwa oha twilanditha kehe shimwe shoka tuli twapumbwa.

Aantu mbono yena uunogo woku honga iiti niipilangi oha hongo mo iitafula niipundi mbyono hayi kala iiwanawa lela noya kola. Iitafula mbyono ohaayi landitha po etayi imonene mo oshimaliwa.

Ombaanga yoStandard Bank oyo ombaanga yimwe ndjoka yi holikwe kaakwashigwana yolwaala olumbulawu. Ohayi gandja omakwatho goku pungula oshimaliwa, yo ohayi unganeke wo omaudhano mono aantu yeli hata isindanene iinima ya yoolokathana.

Iimaliwa oyili yasimana lela, oshimaliwa osho hashitukwathele lela monkalamwenyo dhetu nangele kuna oshimaliwa Oho hupu nudhingu oshoka ito vulu okwilandela shoka wuli wapumbwa.

Ombaanga ndjoka yaNedbank ihayi kala ashike nomaudhano ngono gokutondoka, ohayi unganeke wo omathigathanao gokuteleka okapana osho wo gokukayila okathanguthangu.

Ohapu kala pu na uukololo mboka hawu kala tawu ulike oondando dhiimaliwa pokati kiilongo nongushu yawo. Oongushu dhiimaliwa mbyoka ohadhi vulu okushendja esiku nesiku

Ombaanga yobank Windhoek oyeya po nepandja epe lyomongodhi moka to vulu kala to tala omayalulilo goye gombaanga oshali kehe ethimbo ndyoka wa hala ngoye to tala shoka tashi inyenge kombaanga yoye.

Opuna omandiki goostola ngaashi mo Wernhil nenge mu Gwashamba mono hamu kala muna oostola adhihe noma ndiki mono ohamu kala muudha aantu oyendji ethimbo djomu tenya, oshoka kehe gumwe ohayi komandiki hoka ekii kongele iipumbiwa ya.

Opuna aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti, ohaya hongo mo nee iinima ya yoolokathana, ngaashi uunima mboka wokutentekela iinima, oshowo iitaafula niipundi.

Aantu mbono yena unongo wokuhonga iti nipilangi , ohahongomo iitafula osho wo iipundi ohayi ningilwa ne omangulu ngono ngitenda nohayi kala yopala nawa.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya opo wu ki ilandele okashina koye kokukanga mombepo hoka kali kena ondando yili pombanda ihe paife oya teyelwa kongolo .

Opuna aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi. Ohaya hongomo ne iipundi niitafula mbyono hayi kala ya kola lela. Oha yeyi landitha po etaya monomo iimaliwa ya lande iipumbiwa yomoonkalamwenyo dhawo.

Opu na aantu mbono ye na uunongo woku honga iiti niipilangi. Ohaya hongo nee iitaafula mbyono etayeyi fikile omagulu giitenda. Iiti mbyono yoshitaafula ohashi gwayekwa omahooli opo shi kale tashi tayima, sho shi kale sha kola nawa.

Mositola ohamu kala mu udha unene komusilo gwomwedhi, oshoka aantu ohaya kala yakwata iimaliwa yawo kiilongo yawo. Ohayeya nee koositola opo yakonge iipumbiwa yokomagumbo gawo.

Ombaanga yoNedbank yolwaala oluzizi ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa ihe ohayi unganeke wo uudhano wokutondoka nomusindani phi usindanenesha.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi londodha aayendi nandjila mboka yuuka pethimbo ndyoka lyo malweendo opo ya kale haya tala omatayela gawo oshowo ootenga dhawo dhomeya odhili tuu nawa.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongo mo uutemba mboka woku iyogela koonyala. Ohawu hongwa molupe lwomuti ohawu kala wa kola lela ihawu kulupa mbala nande.

Iimaliwa oyili yasimana lela, oshimaliwa osho hashi tukwathele moonkalamwenyo dhetu. nangele kuna oshimaliwa nena onkalamwenyo yoye ohayi kala odhigu oshoka kuna kutya oompumbwe dhoye oto dhi kandulapo nashike.

Opuna iitafula mbyoka yalongwa miiti, iitafula mbyono ohayi kala yafikililwa omagulu giitenda , ohayi gwayekwa me omagadhi giiti opo yikale ya kola nawa.

Opena aantu mboka yena uunongo oku honga iiti niipilangi , ohaya ningimo ne iinima iiwanawa ngashi iitafula , ohaya vulu wo oku ningamo iipundi mbyoka yoku kutumba yoma shofa mboka yili ya simanekwa moombelewa nomondundu dhooseti.

Ombaanga ndjoka yo Standard bank otayi tseyitha aasindani yawo mboka yeli yatano mboka ya isindanene methigathano omusindani gotango o Risto Elago ,omutiyali o Piskila Wilbard nomutitatu o Abel Jason.

Ositola dhono hadhilanditha iizalomwa, iizalomwa mbyono ohayi kala ne yalekwa koleko nande omuntu tendepo okwiwete otavulu okumona kutya mositola mono ohamu landithwa iizalomwa yayoloka thana.

Ombete oyo yimwe ndjoka hayi longithwa okulala. Ombete ohayi ningwa miipilangi kaantu mboka yena uunongo, no hayi gwayekwa nee omagadhi ngoka gokiiti opo yi monike nawa.

Opuna iimaliwa mbyono ya yooloka. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, noshilongo shoka shaCongo oshina iimaliwa ya yooloka. Okutya omolwaala, omongushu, noshowo mondando.

Ombete osho oshinima shoka hashi lalwa. Ohayi kala ya ningwa miipilangi nogayi paindwa nopainda ndjono yiiti, opo yi kale tayi monika nawa noyakola.

Ombaanga ndjoka yoStandrd bank otayi nkunkilie oshigwana opo shi ikaleke kokule naantu mboka haya kala taya dhengele aantu oongodhi ya hala okukengelela aantu.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongo mo iitaafula mbyono yili iinene ohayi ningilwa ne omagulu ngoka giitenda taga tulwa ko, niitafula mbyono ohayi landithwa po.

Iimaliwa oyili ya simana lela monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa oyi eliko lyoshilongo. Nongele oshilongo kashi na iimaliwa nena neliko lyasho ohali kala lili pevi oshoka itali vulu oku kwatha oshigwana shaantu.

Opuna iipundi mbyoka hayi kala ya hongwa miiti niipilangi oshowo iitafula. Niitafula ohayi ningilwa ne esipili ndyoka eyelele lyili kombanda nohali kala lyiliko lyoopala nawa.

Kehe oshilongo oshili shi na iimaliwa yasho. Noshilongo shoka shaTanzania oshina iimaliwa mboka yeyovi yili mumwe mboka hayi ithanwa taku tiwa ooShilingi.

Opuna aantu mboka yi ilongela okuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongo mo nee iitafula mbyoka hayi ningilwa omagulu ngoka giitenda. Iitaafula mbyono ohayi kala tayi monika nawa lela nohayi kala yakola.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana oye yapo nepandja epe ndoka lomongodhi, ndono totala owala oma yalulilo gwohe kombanga kongodhi yoye nenge tolongitha ongodhi yoye oku tumina omuntu oshimaliwa.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji lela, hayi kala nee yili mo ya pakelwa melandulathano moolaka. Ohamu adhika ngaashi iikulya niinima mbyono ya nika iikwathewa, nakehe shimwe twa pumbwa ohatu keshi landa koositola.

Ositola olyo ehala ndoka hali landitha iipumbiwa yomomagumbo nakeshe shimwe shoka omuntu takala apumbwa. Mositola ohamu kala mwa uudha aantu uunene ethimbo ndoka lyokomusilo gwomwedhi oshoka aantu ohaya kala yapewa iimaliwa kiilonga yawo.

Ombaanga ndjoka yo Bank Windhoek oye ya po nepandja ndjono to kala to tala omalulilo goye goombaanga kongodhi yoye kehe ethimbo to ga tala koshali shamuhongi.

Iimaliwa oyili yasimana monkalamwenyo yomuntu kehe, nakehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo. Kiilongo mbyoka yaEuropa okuna iimaliwa mbyono hayi ithanwa taku tiwa ooEuro noyina ndando yili pombanda.

Opuna omandiki ngono ngaashi moVernill moVenduka oshowo muGwashamna ngono gena oositola adhihe. Momandiki mono ohamu kala mu udha lela oshoka aantu ohaayi komandiki hoka yaka konge Iipumbiwa yawo.

Oombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya opo wuki ilandele okila yoye yokutalaleka ndjoka kwali yi na ondando yili pombanda ihe paife oya teyelwa pengolo. Matuka wuka tyaye ofiliza yoye.